lii am ndajee la ndajee bi nak mungi wone am njànga njàngale kat ci wàllum jonalisim ci wàllum xebaar.

Lii ab butella bu teel bi nag mi am lu ñyuul ci biiram loolu nag grab la grab bi nag mi ngi woneene vitamin bi juntuwaala bo xamante dañ koy lekk day dimbalee nit ci wergu yarab buteel bi nag mi taxaw ci palaas bu ñyuul.

Li am bindala mbinda mi àlxorand mi am lu weex am lu werta amna lu nekk ci ronam menni mën ndarga paakamo fa nekk.

Lii ab man dargala mi am bind yu xonk am lu weex tamit mën ci biiram am ay karo yu am lu weex ak lu men ni doomitaal am ab tomb bu xonk ci kaw bind yi.

Li ab natal bina mingi wone réewum gambie ak réewum senegal, réewum yine bisaaw. Ci biir natalga amnnga bindayu xonxo am rëddayu xonxo ak ay rëddayu bulo.

Nataal bi nak muy wone ab góor, goor bi nak mu ngay raaba ay seer, seer bu moo raaba nak amna lu xonxo, amna lu werta, be pare amna ay banta yu nekk fuuf, wëñe tamit nin leen teg ci kow bante.

Li ab butel bi nekk mi am ku beer bu weex am binda yu ñuu meppore muy wone ne am na am ndox mu nekk ci biir pur setal yaram.

Lii ab nata natal bi nak muy wone falaagi. Amna rëdda yu xonk amnalu bula amna lu wert footbol bi tamit. Muñ ci biir mëndarg bi bi pare jiit tamil muy foof nataali jiit mui biiram. Muy wonee nak gambia footbal federation.

Lii nataali jigéen la jigéen bi ma ngi lettu ti baale jigéen bi nag jigéen bu xees la muni sol buba bu am lu ñuul ak bu weex taka ceen taka jaaru.

Li yoona ci kaw yoon bi ñi m menn moto buy daw. Moto bi bu ñuul la mingi taallampay pale. Am na beneen moto bu mag bu taxaw ci beneen wetd fiili kuran yi. Nying ci kow ak poli am nañ ay grab tamit kuuf.

Nataal bi mi ngi wone màndarga riiwu afrika , mi ngi am binda yu ñuul ak binda weex , bea parétamit natal bi mi ngi am ay tomb ci pegg bi am kuloor bu xawa nete.

Ñaari jigéen ñuñ war wela boot sééni doom jigéen bi ci kanam mëngi sol am lu am lu orañ, mugii am lu werta am lu bula takka musór, ki ci ganaw tamit mëngi sol lu am lu bula lu xonxu takka musór bu orañs malan bu ma takkee dóómam tam daa wèèx .

Li nak bere bu jàngukaayyi nag amnañ ca ay ndonga daara. Nyoom ñyeenta ñyaari jigeen. Ak ñyaari góor dañ sol ni roale waaye seenni roale yi bokku ñu.

Lii ab dëkk la, dëkk bi nag barina ay kër ak ay neek, am na neek yu xam dañ wër, am na neek yu xam nak wëruñ dañ am ay koñ yene neegyi ñing nan defal sey nga yu xonxo, dëkk bi nak r barina ay garab lool.

Lii palaat la , palaat bi nak amna lekka , lekka yeñ def ci biir palaat bi nak ginaar buñ lakka, soos buñ tëgga tekko ci pegg bi , ak pageti , salaat am tamit am ñeex muñ def ci boor.

Lii negg la negg nak amna lal bu rafet am ay armual yi am seetu am kwafer bu am seetu ci suuf ñu go tayl ci ko tamit amna pns eponse bu am lu weex.

Li palaat la, palaat bi nak amna panket buñ lakka ñu tekk , ci biira defal ko bool bu weex tamit defa soos, soos bi nak dañ koy jël defa ci biir panket bi kurngamun ko lekka.

Li kër la kerr bi nakk ma nun ko fay tabax ay nék moo am buntu kër bu ñuul am miir bu nga xam dafa ko wër nék yitam ñung leen tabax defal dan senga ci kanam nék bitam ñing ko defal ay weñ.

Palaat bu weex mungi tegu ci kowtaawul bu am luñu ci biir palaat bi nin fa teg ganaar guñ lakka ay tànke ganaar buñ lëkk luur nak pur lu ñuy lekka la.

Lii nak am tontoor la, garab bu nga xam de am tontoor yu rafet, nekk ci biir kër pur rafetal, tontoor bi nak am na lu xonxu, ak lu oraans, am ay, garab bi am ay xob yu werta, am yena ni tontoor yu kumanse gene, waaye ñoom gennut bu baax agum defa kumanse rek.

Bërb binak bërëbi lekkokaay la ak naan moom nak ñun ko sàmpa ci pegg géj ci bunt géec niñu danañ falee ñow di lekk di naan bërëb bina ñunko sulomans bic baa an restoran non la bërëb bi tudd.

Bena tamela tame weng tamebenak dañ ko de xeeree mingi am kulóoru doomu taal ñinko tekk fu nga xamentene kulóoru doomu taal mo fa nekk dañ koy xeere wonjo denañ koy xeere buy denañ koy layee sunguf.

Ab teré la teré jangèè kay al kuraan mi am ay bindi al kuraan am mandarga meni juma. Teré bi nak danañ koy jange al xuraan mi am lu wèèx am lu xonxu.

Ni nak ay nomba tankalañ ñu nekka ci buñtiggée , yi ñam nak ñiy sol yiréeyu bulo , bulo bi amna lu ñuul am lu orañ tuuti , amaat beneen mbuba buñ tag ci kow yirée buñ sol jiital, mbubu tamit amna lu orañ ,am lu ñuul ñi sol seen baxaneye.

Li nak négg la negg bi nag ci kom gi am ay lampa am faan wantelateer ni weex wantelateer bu weex am kulóoru wurus negg ber ñu ko def pintur bu weex.

Sabari nak pur ada ak chosan sabari dañ ko dey tëggee suñu amee xew pur aada ak cosaan daf ñuy fettaleko sun aada ak sun cosaan ci sabari nak ñi am kuloor bu sokala am lu ñuul ñu ko takkaltam buñu ñuu bantalañ ko defare ak der.

Ci ab xeetu b lekk la dey meñee ci kow garab te amna ku lóor bu werta ñu xamee ko ci piyanak moom amna solo lool ci wiir gu yaram bo koy lekk dina lamay wiir gu yaram bu baah.